Aƒemee, ee azikpuia nenɔ aƒemea, azikpui gã ɖeka le afi ma, azikpui vivi le afi ma, ye etaɖonu nu ya míkɔna ɖe dzia, le afi ma ye azikpui aƒeme ma zikpui dodome tɔ le afi ma. afi

Ame ɖeka le dodoame le nuƒo ƒom ye dukplɔla le nuƒo ƒom, ye amewo sugbɔ le afi ma, wosugbɔ gbogbo le wole sem ya ame yi…

Akɔ dada ƒe avɔ wokɔ kɔ yi dzi. Ame aɖewo le dzidzɔ ya me. Ame aɖewo kɔkɔ woƒe alɔ yi dzi ye ame aɖe le dzidzɔɛ. Ame aɖewo klɔmo ame aɖewo le nu kom. Ame aɖewo yɔ mɔ. Ye nyɔnua ɖewo Do awu ɣi, ame aɖewo do awu yibɔ, ame aɖe kɔ taku tsyɔ tea.

Enya yi ne dzɔ va yi, blema, yee ma. Yee blema la kpɔ be, ame ɖewo le sɔ̃ dzi, ame ɖewo le nyi, elãgã, lãgãwo dzi. wole mɔ zɔm. Egbemumuwo le afi ma. Eyae, xoxo me nya yi ne dzɔ va yia.

Nyɔnuvia …, atɔ̃ wole etsi to zɔ va anyi, wole nuya wo go ya wotsɔ kuna tsia wolé goa ɖe asi le zɔzɔm va anyi, ame ɖeka le ŋgɔa, ɖeka kplɔe ɖo, wole layi me le…

Eŋu dzɔ ye ŋu eŋua ma tɔ tɔ le afi ma ye amewo, ŋutsuvia wome e ene wokɔ kɔ kotoku ɖe asi ye ɖevia ɖeka tsɛ le tsitre le ŋua gbɔ, nyɔnua ɖeka tsɛ le anyigba kplɔm.